Cora yelaga naati issippe gididi ashuwa, buddeenaa, sulssuwa, buraatuwa hegaadankka oyttaara santtaara bilandduwa miiddi de"iyageeti beettoosona.

Cora yelaga naati oosoy xayiini issisa shiiqidaageetussi issi giddon wogga inddustturiyaa giyo miishshay eqqidi issippe unddenna asa ekkidoogaani haggaazaa doommidooge erettees.

Dumma dumma biittaappe merettida haggaaza buqurati ssisaa shiiqi uttidaageeta asay go'ettiiddi de'iyogeenne cora bashee, otoy, jabanay uttidaagee beettees.

cora yela maccanne attsuma naaati kaasaa dembaassi giduwan eqqidi tohuwa kuwaasiya kaa'iyageetinne guye bagaara asati xeeliidi de'oosona.

Ha'i wodiyaa eranchchati malaaliyaaba oottidobatuppe issoy saluwaara paaliyaaganne sa'aara bululliyaa asa naata issi sohuwappe hara sohuwa gattiya miishsha gidiyooge dogeteenaaga.

Ha'i wodiyaan dumma dumma asa naatussi hagazzassi maaddiya kaamiyaa ogenne hegadankka luxetta keettay yelaga tamaretussi de'iyaakko keehippe nu biitte dichchassi erettidaabaa.

ussoy beni wodiyani asay shukkaariya kattanaassi boynaa kattanaassi uuttaa kattanaassinne hegaadankka haataa ehaanaassi go'iya biittaappe oosettida miishsha.

Han zammana shuchchaappe keexxettida sohuwa giddon asay dumma dumma ashuwa, buddeennaa, daabuwaa hegaadankka tukkiyanne maattaa penttidaagaa uyiydi de'iyogee beettees.

wolaytaani zamaana shaalaqa gabere silase haylle keettay malaaliyogenne laytaappe layttan haasayetiidine hagaazaa cora asaassi immiyoge qoncce.

Issi goshshanchchay ba gadiyassi gidduwan eqqidi zo'onne karetta booraa waaxidi ushachcha kushiyaa kaduwa oyqqidi hadirssa kushiyaan xurqqayiya oyqqidi goyidde de'iyaagee beettees.

Wolayttani haasayin haasayin doonaappe wurenna wolqaama ajjoora soosuwa giyo wolqaama deree laytaappe layttan ooraxxi ooraxxi biyogee dogettenna.

Oyddu toho kaamee issisan eqqidi asaa naata issi sohuwappe hara sohuwa efaanawu giigettiiddi de'iyageenne guyye baggaara cora asati dooddi uttidaageeti beettoosona.

Issi yelaga na'ay gadiyassi gidduwaan eqqidi naa''u zo'onne karetta boorata waaxxidi kaduwaa oyqqidi xurkkayiya ushachcha kushiyan wottidi goyyide de'iyaage beettee.

Wolayttaa dichcha kaassanchchati Hawaasa kanamaara kaa'ido kaassan zammaana gooliyaa issi yelagaa balu'una nay demidooga hanno gakkanawu asay malaaliiddi de'ees.

Zammana shuchchaappe keexxettidi puulatidi wacciwacciya keettan utti uttida yelaga maccanne attuma naati biiraa, wuskkiyaa, hegaadanikka lassillaassanne dumma dumma uyiyobata go"ettidi de'oosona.

Asaa naati banttana laammanaassi woykko hara asaani xeesettanaassi koshshiyabatuppe issoy bayra qofay luxettaa gidiyogee asa ubbaassi qoncci qoncci biyogee dogettennaba.

Issi wolqqaama goshshanchchay wodiyara ba goshshaa goyyidi murutaa baagaa loyttidi demmanaassi baagaa giigissiiddi de'iyogeenne hegaadankka tamaariya naatikka maxaafaa baagaa go'ettiiddi de'iyogee beettees.

Toophphiya maataama adill"enne zo"o banddiraassi de"iya birshettayi keehippe malaaliyogaaninne asaa naatussi oonatettaa qonccissiyogee erettes.

Wolaytta dalgga manttiya layttaa laamiya baalaa bonchchiyo wodiyan yelaga macca naatinne attuma naati bantta zooziyan zooziyan gididi asaa xeessidi duriidinne kaa'idi de'iyogee mulekka attennaba.

Issi wode ehido oyddu toho kaame zammana kaamiyaassi gidduwan eqqidi asaa aattidinne hegadankka sintta baggaara naa''u toho kaame hemettidi de'iyaage beettees.

Wolaytta dalgga manttiyaa giddooni Arakka ambbaani wolqqaama bollaara paalliyaa kaamiyaassi giigiddi de'iyaa sohoy asaa naata woqqaa ufayissiiddi diyaakko wolaytta dalgga mantiyaa ayiso keettay qonccissis.

Toophphiyan Orttodoogise ammanuwa kaalliya yarati shachchaa aginan tammanne isiinintta gallassaani bonchchiyo baalay Toophphiyan erettidi kare biittawu kanttidi malaala haasayaassi go"iya buqura gididoogee qoncce.

zamaana wodee ehiido zal'e keettani maanawu daaboy budeennay, koshoroy, hegaadankka uyanawu lawuzee lassilaasay issisaa shiiqqaagee beetees.

Issi gastta mishiriya dumma dumma biittaappe oosettida lo'iyaa bashiya, jabanaa, otuwanne kuuxuraatuwa hegaadankka keriya ehaada bayzzaydda de'iyogee beettees.

Oyddu toho kaamee yiidosappe doommidi asaa naati bantta wolqqaa wuriyogaa, bantta saatiya coo xuuggiyogaanne hegaadankka bantta marccuwaa xayiyogaape shemppiddoogee keehippe malaaliyaba.

Cora yelaga maccanne attuma naati issippe gididi geeshuwaa, haattaa, tukkiya shayiyanne hegaadankka sintta bagaara unddenaa gastta asati issipe gididi haraqiyaa uyiiddi diyaageeti beettososona.

Ha'i wodiyaan yelaga macca naati bantta huuphiya eesuwaara dichchanawu go'ettiyoo dumma dumma keemikaale geetettiyaa miishshati yiidoogee dogettena.

Toophphiyaa garssani cora sohotuni dumma dumma moottani kaame hegaadankka korinttene dumma dumma haggazzasi maadiya baaso miishshatti gakkibenaga toophphiyaa deretetta asa haggazaa keettay qonccissidoge dogetena.

Ha'i wodiyaan asa naati banttana laamanassi go''etiyoobatuppe dumma dumma luxetaw maaddiya luxetta buquranne hegadankka wode ehido buqurata go''ettidi hooliyaw gakkiyooge attenna.

Cora yelaga naati issippe gididi kaamiya gidduwan uttidi kuwaasiya kaa'iyo maayuwa maayidi hegaadankka bantta tohuwan zammaana buquraa aattidaageeti ayba lo'iyonaa?

Issi oyddu toho kaame kaamisyasi gidduwan eqqidi hosppun tammu asaappe dariya asaa tookidi eqqidagene sintta baggaara dumma dumma haggazuwawu maadiya kaametti de'iyageti beetosona.

Issi gutta na'iyaa zammana gutta keettaasi gidduwan eqqada saamuna, pestalliya, maayuwaa, hegaadankka uyanasi lasilasaa, biira, juusiyaa malatiyageta byzzayda deawusu.

Beni wodiyani asaa naati harggiyo saatiyan koosoy, tukkee, hegaadankka xalotee, tuummoynne maattay keehippe harggiya teqqana mala go'ettiyo miishshata.

Zammaana shuchchaappe oosettidi giigi uttida keettaassi guyye baggaara qalamiyan dumma dumma qalamiyan tiyetti ittidaagee keehippe lo"iyoge asa ubbawu erettes.

Wolayttan cora asay issippe gididi layttaa laamiya baala bonchchiyo wode yexxiyooge, buraqqiyooge hegadankka hara asata yeemoyiddi bantta soo ehidi bonchchi yeddiyooge meeze ooso.

Unddnna maccanne attuma naati uttanawu oydiya zin"anawu alggaanne hegaadankka kattaa masoofiya ha"i wodee ehiido masoofiya giigissidoogee beettees.

Ha"i wodiyan yelaga maccanne attuma naati banttana hara asani xeelisanassinne bantta sunttay xeegetana mala oottiyo oosuwaa qommotuppe issoy toho kuwasiya kaassaa ka'iyogaanne hegaadankka ubbakka be'iyogaa.

Issi yelaga na'ay wodee ehiido buquraa bari qooriyan alleequwassi, wottidi, hegaadankka hayttaanikka aattidi, caammaa, suriyanne ooratta maayuwa maayi uttidaagee beettees.

Toophphiya garssan dumma dumma alaana garssaan keehippe barchcheyiydi de'iyabatuppe issoy luxetta keettay asaa naatussi puulattidi gakkibeenaagee mulekka doggettenaba.

Wolaytta dalgga manttiya oonatettaa qonccissiya zo'uwan, adil"iyaninne karetta qalamiyan tiyetti uttida malaatay asaa naatussi oossikka bantta biittaa mishettana mala oottees.

Asaa naatussi beni wodeppe doommidi daro go"aa immiiddi de"iya mittaa qommotuppe issuwa gidiya Halakkoy asaa naatussi qumatto maanaassi harggiya xallanaassi go"iyogee ubbasankka erettiyaba.

Ha"i wodiyan yelaga macca naatikka attuma naatikka banttana qonccissanawunne asa ubban beettanawu go"ettiyobatuppe issuwa gidi beettiyabay isspporttiya gidiyoge asawu attenna.

wolayitta garssaani guuttaa naatupe denddidi wolqqaama asaa gakkanaashin dichchaa tohuwaa kaassaa cites maadiyoogeenne minttettiyoogee ubbakka etuuni geexettiyoogee attenaba.

Kare biittaa woykko asa dereppe yiya dumma dumma naqaashshata ha"i wodiyan yelaga naati wodiya peesibuukiya giyogan go"ettidi sohuwara asaassi gattiyogee erettidaba.

Tohossa Toophphiya dere deretettaa asaa dalgga manttiya garssan dumma dumma heeran luxanchchati luxiyo keettay baynnaageenne koorinttiya poo'uwakka demmennaagee keehippe asaassi oyshsha gidi gididi bees.

Issi gastta na"iya banttasoo keettaa giigissana gaada ufuuppaa kaqqidoogeenne doiddada shaatiya wotta uttidoogee keehippe malaaliyaga.

wolaytta garsani shaalaqaa gabere silaase hayle keettan asaa naatussi maanassi kataa , uyanaassi dumma dumma ushata hegaadankka aleeqanaassi maayoy de'iyogaa qonccisoosona.

Wolqqama zammana shuchchappe keexxetidi puulati uttida wolqqama asay shempiyo sohoy de'iyaageenne sintta baggaara dumma dumma hagazzawu giigi uttida uttiyo sohoy de'iyaage beettees.

Wolaytta dalgga manttiya laytta laamiya gifaataa baalaa wodiyan daro kareppenne sooppene yiida asati issippe gididi qumma miiyoganinee ushsha uyiyogan bonchchetidi yeemotiyogee attenaba.

Wolaytta garssan dumma dumma heeran asaassi xomppiya koorinttenne hegaadankka zammaana ogee baynnaagaappe denddidaagan kaamee keehippe waayetti waayetti asawu haggaazaa qanxxi qanxxi biyooge beettees.

issi yelaga na'iya ba yeletaa laytaa bonchana yaagada banta kifile lageta ekkada bantaso keetaassi maarara upuupaa kaqa utada hegaadankka maaraara katata shiishsha uttidooge beetees.

Ha'i wodiyaan zamman keettaa keexxida asati bantta keettaa puulaynassi dumma dumma ufufaa hegadankka qalamiyaakka tiyyiyooge keettayo atenabba.

Issi keettaassi wolqqama deriyappe guye baggaara zaafee, arkkaadoy, manggoy, kaashimere, zayttoonee hegaadankka guye baggaara cora mitta qommot de'iyageet beettoosona.

ISSI QEERI WOLQAAMA ZAMAANA KEETAA GARSAANI GEE; LA'O NAIYA EQQADA UPUUPAA, KOSHORUWA, JUUSHIYA DAABUWA, BAYZAYDDA DE'IYOGE BEETEES.

Issi gooba bitanee keettaa wolqqaama shuchchaappe keexxettida uttiddaagaa bollan gooba haattaassi go'iya tankkeriya geettettiya buquraa bollaraa wottiddoogee beettees.

toohphiya garssan cora heeratun wolqaama asaa yeemoyiid de'iyaageetinne layttan layttan yanawu qaaqayiya sohoti de'iyooge kareppene sooppenne gidduwan yiya asatuyo atenaba.

issi uuttan aleeqida keettassi guye bagara manggoy , afkaaddoy, muuzee, hegaadankka zaytoone dumma dumma loome teeri uttidaage beetes.

Hiilliyaa dumma dumma biittaa qommotuppe walakkada ehaada giiggissiddo bashee, jabbanay, keree, shaate, hegaadankka miizzaa yeessiyo yeessamee xaaroy goyiyo go'ay keehippe cora.

cora yelaga naati issisaa shiiqidi ooso medhana giidi badalaa, boyiya, hegaadankka dumma dumma kataa ayfeta zal'iidi diyoge beetees.

Toophphiya garssan dumma dumma heeratun asaa naatussi luxetta demmanawu demmiyo sohoy baynaageenne kaamiya ogeekka giiggibeenaagee hegaadankka koorinttee gakkibeena cora sohoti de'iyogee qoncce.

Ha'i wodiyaan yelaga naatussi wolqqama ooso gididi beettiyaabay luxetta woykko era demmiyo pultto sohuwa gidiyooge qoncce gididoogaa tohossa toophiya dere deretetta ayso keettay qoncciissiis.

Ha"i wode ehiiddo zammana buqquratuppe issoy asaa naati asaa naatuura haahuwan haassyanawunne hegaadankka bantta cenggurssaa haahuwan de'iya asaassi aattanawu go'iyogee dogettenna.

ha'i wodiyani issi wode asay hara dere ogiyara karssikarsaa medhana mala waana gaasoy kaamiya ogee pacciyoga, korinteeka baynaaga hegaadankka luxeta keetay baynaaga.

Cora yelaga maccanne atumma naati issippe gididi giyassi gidduwan eqidi boyna, boyiya, shukariya hegaadankka allequwau maayuwa mayziidi de'iyagetti beettoosona.

gibitse tohuwaa kuwaasiyaa kaassanchchaa maamada sahali manchistter yunayitidiyaa bollan laappun hoolliyaa shocanaassi daro baaxiyaa baaxetidoogee de'o ubban dogettenna taarike.

Wolaytan dumma dumma heeran asaa naatussi hagazassi keexxetide de'iyaa luxetta keettay, hegattokka kaamiya ogenne dumma dumma korintiyaa baasoti keexxeti de'iyooge qoncce gidiyooga Wolaytta Moottaa erisso gadaway aattooge erettees.

wolqqaama giyaassi sintta baggaara de'iya gooba keettaa giddon dumma dumma asaa naati uyanaassi maaddiya haattay, biiray, kookka koollay, pepisseenne hegaadaanikka dumma dumma ushshati beettoosona.

Issi zamman zal''iyawu maddiya keettassi gidduwan uyyanawu lassilaassay, juusse, biiray hegadankka dumma dumma ushshaa qommotinne manassi koshoroy daaboy, budeenay de'iyaage beettees.

Ha'i wodiyaan yelaga naata laammiyaa waanna woykko bayra oossuwaappe issoy tamariyoogaa zal"iyoogaa hegaadankka dichchaassi baaxettiyoogaa gidiyoogaa yelaga naata dumma dummasaan asaa naati zoorriidi de'iyooge wolqqaama baaso.

Wolayttan hanno gakkanawu haasayettiiddi de"iya wolqqaama deriyappe issoy daamoota deriya. Hegankka dumma dumma doozatinne mittayi, maatayi irxxatettawu maaddiyogee eretees.

Ha'i wodiyaan yelaga macca naati darotoo banttana alleqissanaw woykko puulayanassi dumma dumma qooriya bira, haytta worqqanne hegadankka kushiya migidduwa wottidi asa sinttan hemettiyooge dogettenaba.

toophphiyaa ha'i wodiyaani kaalettiyaa bayira kawuwaa mantta dottoriyaa ahmada abi attido kiitaa maaraana gidikko luxettay keehippe asaa na'aa haggaazziyoogee qoncce.

Ha"i wodiya asayi wolqqaama shuchchaani keexettidi giigi uttida shemppiyo sohuwanne beni santtan woykko maatan keexetti uttida keettaara geeddari xeelliyode woqqu gina dummatettayi de"ii?

cora wollaytta garssaan asaa naatussi luxettaassi go"iyaa lexettaa keettay keexxeetibenagenne kaamiyaa ogee giigibenaagee asaassi hanttaara oyshsha giididi beettidoogee qoncce.

Ottoy, bashee, jabbanay, kuyxxiraattoy, hegaadankka jabbanay, masooppee, samppay, dumma dumma asay qummaa kattanaassinne qummaa maanaassi go'iya miishshata.

Keehippe puulatti uttida zammaana shuchchaappe woocettidi giigida keettaynne hegaadankka puulaxissanawu go"iya dumma dumma qalamee de"iyagee beettes.

Issi gastta mishshiriya ba keettaa aleeqqissana yaagada maaraara dooddiyan upuuppaa hegaattokka shaatiya zoozziyan zooziyan woottiddogee beettees.

Toophphiyaa orttoodokise ammanuwaa kaalliyaayaarati bantta ammanuwaa baalaa gallaasaan maayiyoo maayoy keehippe asaassi yeemoyiyaaba giididi qoncciyooge mulekka doggettenaba.

Issi oyddu toho kaamee zamana ogiyaara cora asaa tookidi madarawu biidi de'iyaagee naa'u toho kaamiya bollan kiyidaagaa doodi uttida xaaccetti de'iyaageti beettoosona.

Cora yelaga macanne attuma naati issippe gididi woga keettaa garssan tukkiya shaayiya penttida maattaanne hegaadankka dumma dumma kataa miidi de'iyoogee qoncees.

Ha'i wolayttasi lo"o malaaliyaa tarikiyaa otti kanttida kalettiyaagetuppe isso gidiyaa mantta kumbba dagatee keehippe zamaananne gooba eray de'iyoo eranchcha gidiyoogee erettees.

Toophphiyaa garssaani dumma dumma sohuwaani sarotay xaayidoogappe denddidaagan daro yelaga maccanne attuma naati bantta de'uwaa agi xayi xayi biyoogee keehippe kayoyiyaabnne asaa naatussi doonaa oyqqiyaaba giididi beettees.

Wolayttan daroto beni wode asay shankkaassi tooraa, mashshaa, gonddalliyanne hegaadaanikka keriya, otuwa go'ettiyoogee erettes.

Issi yelaga na'ay zamaana wodee ehiido boota caamanne hegaatokka zamaana peereti uttida suriya gixxidi hegaadan bolla bagaara kopoyiya wottidi eqqidaagee beettees.

issi wolqqaama adussa yelaga na'ay kaamiyassi gidduwan eqqidi bari huuphiya keehippe dichidi kushiya kiisiyan yeggidi suriya qalam'idi eqqidaagee beetees.

Shil'iya dumma dumma meraappe merettida otuwa, jabanaa, keriya hegaadankka kuyixaraatuwanne bashiya ehaada giyaassi gidduwan wottada bayizzayidda de'iyogee beettes.

Gifaataa baalaa wodiyan woykko laytta laamiya wodiyan asay dummasaappe dummasaappe yiidi asaassi go'aa immiyabata wotti woytidi biyogaa wolaytta dalgga manttee qonccissees.

Ha"i wodiyan daro luxanchchata luxissiyaageti go"ettiyo chokkee asaa naati xaafi xaafidi banttawu gelennaba oychchana mala haggaazziyoogee keehippe qoncces.

Wolayttan dumma dumma qumaa qomoti de'oosona. Hegeetikka sulssuwa, buraatuwa, gurdduwa, pilaaanne dumma dumma modho ashuwa qommoy de'ees.

Ha''i wodiyan yelaga maccanne attuma naatussi ooso mero geetettidi erettida oosuwappe issoy uttanawu oydiyanne zina"anawu tiraasiya woykko irppaniya giigissiyo mittaa qommo gidiyogee qoncce.

Naa'u yelagga naati bootta shuraabiya maayidi, karetta suriyaa gixidi, caammakka lo'iyaaga wottidagetti bantta huuphphiyaa dichchidi eqidagetti beettosona.

cora asati issisaa shiiqidi tobiidi de'iyoogeenne hegaadankka issoy issuwara oyshaa oyshettidinne zaaruwa immidi de'iyogee keehippe beetees.

Wolayttaa moottaa garssan wolqqaama deretuppe gidiyaa daamota deree heeraa asatussi dumma dumma marccuwaa immiyooganne karepe asaa xeesidi yeemiyiidi diyoogan daro tarikiyaa oottidi de'iyaa dere gidiyoogee qoncce.

wolaytta laytta laammiya baalaa wodiyaan sooppe kareppe shiiqi uttida coraa asay issippe gididi hombboccide de'iyo wodiyaan aybba ufayssi laa!

Cora yelaga naati issi keettaa shiiqidi pasttaa ataakilttiyaaranne hegaadankka tukkiyaa shayiyaa penttisido maattaanne dabbuwaa issisaa shiishidi miidi de'iyaageti beettoosona.

Cora yelaga naati issisaa shiiqqidi wolqqaama keettaa giddon miittaappe osettida oydiyaa keettaa hegaadinkka zin"anawu aaraataa giigisidoogee beettiyoogee qoncce.

Cora cimanne yelaga asati kareppenne soope shiiqidaageti Toophiya orttodokisse ammanuwa wolqqamaa baalaa bonchchanassi issisaa shiiqidi de'iyooge beettees.

Dumma dumma biitta qommotuppe laalukettidi merettida keree woxiya kattanawu, haatta shiishshanawu, hegadankka otoy, jabanay tukkiya essanaw go''iyooge balettenna.

Wolqqaama deriyassi huuphe baggan yashshiya do'ati maahe, godaree, gaammoy, genessay, quxarissaynne hegadankka keehippe malaaliya do'ati de'iyogee erettees.

Cora asati issippe gididi bantta keetta puulayanaassi shaatiya, bashiya hegadankka keeshiyanne dumma dumma haggaazzaassi go''iya buqurata oyqqi uttooge beettees.